Munho mu kifananhi mbonhamu omusaadha ali silingisa egaali avaire enkofira mmyufu nha bakazi nho mukazi ali kutambula nha basaadha abandhi abali muba emabega bwe batambula engila ye bali tambulilaku yaitaka , ghabayo nhole omusaadha ali mu nhimiro ayemereire ali mulingilila nhele saidhi eliyo emiti ya yemereire nhe nho omusaadha yali eliyo emiti.

Munho mu kifananhi mbonhamu obutebe, kanho kebesiilaku kyebeta mwami akooye ghabagho nho busituulu bwe bataire ghanho ghe bataire omukeka gwe baghumbyeku oluyi oluyi bakuleka nga musansule. Ere ghangulu eriyo obusitulu obundhi busatu bwe basiiga ku kimante.

Muno mukifanani mbonamu ente nnhingi edhiri n'amayiga amaghanvu, ente dhino edhindhi mmyufu edhindhi dhirimu emmyufu n'ebyeru dhiri kutambula engira yedhiri tambuliramu kumbali eriyo obusubi.

Gghanho mu kifanhanhi mbonhagho abantu babili bali ku maadhi bali kuba enkasi oghundi ali kuvuga oghudhi ayemelaile ali na akaghuzi kali kusikula. Elyaato lili mu kala ndhirugavu nhi beenhe bali mu kala ndhilugavu ne kinsense kye kyato ku maadhi.

Muno ekifanhanye mbona mu ekizimbe ekiri kuzimbwa nga kanisa bali kumaliriza wano osabisa wavalira bataileku emiti wabayo bano abali kutabula omukyanga nga webaweleza wabayo abali ghangulu abali kutaayo emiti gyebaja okuninira nga ku. Ghansi gh'ekizimbe ghaliwo eisubi elyamelawo ku itaka eisubi lya kilagara nere saidhi eliyo emiti ne isubi

Munho mukifanhanhi kinho mbonhamu obumuli, obumuli bunho obundhi bwesansuire obundhi bukali kwesansula aye kuliku endhuki egwiireku aye etere omunhwa gwayo mukimuli erikunhunhutamu, ebimuli binho biri mulangi ya kakobe nh'eyakiragala.

Munho mu kifananhi mbonhamu amaadhi, ku maadhi kunho kuliku abantu kali mulangi ya kyenvu nga kuliku nha kamyufu, kanho akantu kakoze ekisense kyako nga kigya mu maadhi.

Munho mukifanhanhi ndhibonhamu ekighuka, ekighuka kinho ghekiri nga ghaligho kala eyakyenvu kyenhe kinho kirimu kala eyakyenvu nh'endherugavu kiyandhere emigulu gyakyo nhobuswere obuba kumutwe.

Kinho ekifananhi tubonhamu emiti egili nga egyo mu kibira, mulimu ebisolo ebiri kusala engila nga biva munho nga bigya kule, mulimu enkembo dhili sala nga dhiva ku mukonho omugedha nga dhigya ku mukonho ogulya. Kunho kumbali kwe miti kuliku ekiswa, ghe kiswahili agho ghamera gho obusubi. Emiti mulimu emikalu nhe mibisi.

Munho mu kifananhi mulimu akaibo ke balukisa obuveera nga buli mu kala ya bbulu, endheru eya kisitaka nhe ya kyenvu, kanho akaibo ba kabedhaire mwi bbanga aye akabbedhye tomubonha obonhaku mikonho gyonka bakatairemu emwanhi ensuse nga nkalu.

Muno mu kifanhanhi mbonamu epiki n'omusaadha alambaile ghansi gh'epiki nga yo agisiile ku sitadi endhala. Alina ebintu byataile einhuma ku kaliya ey'epiki, ghale kumbali mbonagho amaadhi ele eliyo ebizimbe n'amabaale kumpi n'ennhandha.

Muno mu kifanhanhi mbonamu ekimuli, ekikaali kwesansula aye nga kili mu kala ya kyenvu. Ekimuli kino endhuki ekigwiileku. Aye endhuki teyingizaamu munhwa kuba ekimuli kikaali kwesansula. Ataileku bwa migulu gya yo.

Munho mu kifananhi nnhengeramu omukazi nha baana babiri bali kupima mu kabbegi bagemye embago befundhikilile omukazi asibye ekitambala ku mutwe omwana avaire empale nnhimpi omukazi avaire egomasi era saidhi kumbali ghe nhimiro yaibwe eriyo emiti nhe'isubi ebindhi.

Muno mu kifanhanhi mbonhamu olusozi, mwabamu nhe kiiko abantu mwe bazimba amayumba nga olusozi lwo luli ghangulu. Olusozi luliku emiti nha bantu ye bazimba eliyo emiti nh'eisubi . Ele esaidi olengela amaadhi ghagati gho lusozi nhi ghangulu ghabonha ebileli bilimu ekyeru nhi bbulu bbulu.

Munho mu kifananhi mbonhamu obwibo, obwibo bulimu bili buna obundhi bufundhike obundhi bwe mereze, obundhi busandhikile bwaku, ghebabutaire ghalungi basumintingagho ghabagho bire bye basiira ku kimante.

Munho mu kifananhi mulimu omusaadha ali kwokya enkoko, avaire ekintu kyeru kya mikono maghanvu ya fungizaku ere saidhi ya taire emikonho nheri ya yokela enkoko, mwabamu nho mukazi avaire bya kilagala nha bantu abandhi abemereire ere bavaire byeru ghangulu aye tobabonha mitwe, ghabagho nha maadhi ago mu buthupa agali okumpi nho mukazi avaire ebya kilagala. Onho omusaadha ghalinhainhe ghaligho akantu ka kilagala aka mulinhainhe nho bundhi obwa bbulaka.